Kpɛ nyɛla din zuɣusaa ku n sabigi ka dari nyɛ din do tiŋgbanni ka tia shɛŋa gba sansa di luɣu shɛli ka yiya gba za di luɣu shɛli

Niraba nyɛla ban bɛ kpɛ ka di luɣu shɛli nyɛ mori zaa niraba maa mii ʒɛla bati bati ŋo ni ka kom gba bɛ di luɣu shɛli bi zaŋ bi maʒina n loɣi di puuni

Paɣa n ʒi tiŋ n gbubi so n kuhuri ŋo nachimbihi ayi n ʒɛya n yuundiba ŋo yino ŋmaaribala foto ka yino kuriya laro shikuru bihi shab gba n ʒɛya maa

Gala nyɛla din bɛ ŋmani ŋo puuni ni zaham ni boraadɛ kamani dibaanahi laasabu bee dibaanu manʒa gba nyɛla din bɛ di puuni ni naanzuu

bibil ŋo nyɛla ŋun do tingbanni ka gbubi loori bibihi atakulɛta bili gba nyɛla din biɛni